Umukhasi wekhaale khundebe warere tsi computer khumeza ni sifwototo akhamiina i'computer, kumukhono kukundi kwawambile sikombe mukhoono.

Tsimotookha kha'tsitima khu lukudo, babandu nabo kha'bakenda khungudo, babandi khabasuubula bibindu, bekhale mutsi manfuli

Birara bibili bye bunyaasi ne bisaala bya bonekhele, ingokho itwaya, ili yemikhile a sirara sitwela, inzu iye libaati iye kamatafaali yabonekhele andulo e birara bisaala byabonekhele inyuma ibirara.

Bisaala bye kamasanyalazi ni tsi wire tsye kamasanyalazi byabonekhele, kametsi, bisaala, kamafumbi, likulu byositsana byabonekhile.

Bakhaasi bataru betyukhile tsikhu khumurwe kha'bakenda khu lukudo lwo marrum, bunyaasi ni bisaala bili tsindulo tsye lukudo, lukhalesi lwabonekhele inyu ibweni wabwe

Kamaato kemikhile mu muyekhe ibweni we tsinzu tsiwanga, tsingongo ne ne tsingoba bili inyuma we tsinzu, bisaala bifwiti ni biboofu bili khu ngongo.

Umukhasi umusubuzi wawambile tsi'nyanye khu sawani khukhwama mu bafu iya green, aluwande wewe aliwo bibindu bibindi bili bitungulu, tungulusimu ni bibindi

Intsukhi khepamburukha i'tsa khususuna bimuli bya'purple bibilikho bya'green khundulo

Babandu Bali khu lyaato lili khundulo Khwe kametsi ni lilindi lili busa khundulo, lukongo, kamafumbi bhosi tsana byabonekhele

Babana bekhale a'asi, mutwela wa wambile sitabu khumakhono kewe ne pikipiki nayo ili a'ndulo a'bwe

Gamajani gali munimilo, gamafumbi nago gabonekhele ligulu nalyo lyabonekhele.

Babandu bekhale khutsi meli khatsitimila khumetsi

Umusaani ukwalire shyangaki siwanga shyamwalo simali ni'kofilo imali wawambile bisaala mumakhono kewe kombi, bilikho tsi wire khakhwesa ino ni neno

Umundu wawambile tsimwani mukhono mwewe mumulimo tsitsi robele elala, tsitsili khukhwoma, tsitsi silimo bubisi